butel weer bu am kopirr gu nool, am cayet bu nete ci kawwam cayet bahgi am ayi benni ben yu weetah am lo xogo am tamit deseneh jigeen bo kess.

mandarga bu weex bu am ai binduh binduh yu bolo mu am ai desina si wetbi desene mboku.

Kaas bu am nyari koloor che bete xonxo che birr weex nugku tek se plass bu domu taal che ganawam muge ameh ab werr bu weex.

Butehll bu bleu bu nju tiyeh, bu am aiiy bindu bindu yu wekh ak bindu bindu bu khonhu chi coteh bii, amna tamit dehsehneh mew chi suff.

Jigeen but taxaw, sol daggit but nette, tiye kalpeem, tiye taamit telefon, takkë tam caxxa def meesam, palaas

Bidong bu weex bu am cuberr bu bulo . Am keyit, keyit bangi am nyarri copor bu weex ak bu bulo, mungi am binda binda bu ñuul ak yu giriin tegu ci lu ñuul. Ci wetam mungi am lu weex am lu tegu ci kawam.

Otu bu weex bu am lu nuul muge taxaw se yoon be se ganawam muge am garab yu bory se wetam muge am lu weex.

Goor bu sol xaftan bu am lu xonxo ak lu nuul lagasou mursu bu weex se batam sol mbaxna bu xonxo sol aye weram teye bantam ak kurus che pegam muge am nyari soldaar che ganaw muge am aye neet yufa neke che ganaw neete ye muge am ab goye bu mag.

Ayi perit yunu telanteh yu daw ak yu mag mo am nari color bu weex ak tarmit bu sokolah.

Palass bi am karo bu nuul am naari palanterr yu weex am lu nuul si kote bi si merr bi mongi am naari painturr bu weex ak bu bulu palas bagi am ab togu bu cxocola am tamit naari cupboard yu denda yu netex.

Jigeen baa ngi sol robbu bu weex, jël been laxom bi enu ko, benen bi mu tiye si posset bu weex, mu ngi def mees, defar kanamam, def will bu xonxu, si ganaawam mu ngi am istaanaw bu weex, bu am ay fuloor.

Hebarr bu am aye bede bede yu nuul ak nyari fotou se kaw ak se suuf se kaw muge neka nyari goor yu juhateh lohou kenake sol haftan bu bulo ak mbaxana bu bulo kenenke sol koss ak aye lunet kenenke se suuf sol yere polese ak mbaxana.

Picci bu ñuul ba'ngi taxaw ci palas bu am ñaari kulor bu wèèx ak bu ñuul. Ci ganaw mugii am baas bu wèèx am lu bula.

Packet bu weex bu am keyt si keyt bi mongi am ay binda binda yu nuul yu xonxu bu green ak tamit desenex bu orance.

Niaro furset yu lerol nim ko tek si palaso domitahal